Poletika. Poletikaho yaa mayyaate? Poletikaho yineemmori mayi horo aannorichooti? Poletikaho yaa horosi maati? Poletika horoonsidhanno daga hiitteeti?

Muronna laalo, muronna laalo yaa mayyaate? Muronna laalote yineemmorichi isi hiittoorichooti? Muro yaa mayyate? Laalote yaa mayyaate? Muronna laalote badooshshi maati? Muronna laalote xaadooshshi maati?

Agatto, agattote yaa mayyaate? agattote yineemmorichi hiittoorichooti, meu dani agatto no? agatto aggannori insa ayeeooti?

Tuqu xaadoshe, tuqu xaadoshi yineemmori maati? Tuqu xaadoshi horo maati? Tuqu xaadoshi yineemmori insa ayeeoti? Tuqu xaadoshi kiironsa me"ete?

Roso rosoho yaa mayyaate? roso ronsannihu korkaati mayiiraati? rosu horo maati? roso rosa hoogate daanno qarri maati?

Hijaara. Hijaaraho yaa mayyaate? Hijaaru horo maati? Hijaara hijaarranniwi hiittoo bayichooti? Hijaaraho hiittoo horo noosi? Hijaara hijaarate meu birri hasiisanno?

Faashine, faashinete yaa mayate, faashinete yineemmo uduunichi hiitto uduunichoti ,faashinete yineemmori hitto hitto danni uduunicho amadinoreti, faashinete horo maati ?

Roso, roso rossa mayra hasiisu, rosoho yaa umisi mayaate, rosatenni afi'nanni horo maati, roso rossa hoogate mayi qarra la'nanni ?

Safote latishsha safote latishsha yaa mayyaate? Safote latishshi maati? Safote latishshi yineemmorichi maati isi safote latishsha yineemmorichi mayira hasiisi? Safote yaa mayyaate?

Hara daa"attonna darama, hara yaa mayyaate? daa'attote yaa mayyaate? darama yaa mayyaate? sasunku xaadooshshi maati? sasunku badooshshibmaati? horonsano maati?

Daddalo. Daddaloho yaa Mayyaate? Daddaloho yineemorichi maati? Daddaloho yineemori isi me"eho? Horosi maati? Daddaloho yineemori giddo eanori maati?

Muro murote yaa mayyaate? murote yineemmorichi hiittoorichooti? murote horo maati, murote yineemmori intannirichootinso angannirichooti?

Koatte koatete yaa mayyaate? koattete yineemmorichi hiittoorichooti? koattete yineemmorichi hiittoo horo aannorichooti? horosi xawisi.

Afantinno gashshaanonna annuwa afantino gashshaano yaa mayyaate? Afantino gashshaano yineemmorichi hiittoorichooti? Afantino gashsho hiikkuri gashshitanno?

Amma'no amma'note yaa mayyaate amma'note horo maati amma'no amma'na hoogatenni daanno qarri maati amma'no amma'natenni afi'nanni horo maati

Agatto agattote yaa mayyaate agattote yineemmorichi hiittoriichooti agattote horo maati angannirichi kiiro me"ete agattote horo hiittoote

Afantino gashshonna annuwa afantino gashshonna annuwa badooshshi maati? afantino gashshonna annuwa heedhanohu itiyopiyu giddo hiittenne daga giddooti badooshesinna xaadooshshesi xawisi.

daddalo daddaloho yaa mayyaate? daddalu horo maati? daddalu aannonke owaante maati? daddalo daddala hoogatenni daanno qarri maati.

Safote latishsha, safote latishsha yaa mayyaate? safote latishshi horo maati safote latishsha yineemmohu hiittooho? safote latishshi hasiisi korkaati maayiiraati? safote latishshi horo maati?

Mininna dubbi saada, mini saada yaa mayate, dubbu saada yaa mayate ,mini saada yinneemmori ayeeoti, dubbu saada yinneemmori hiikkuriti, mininna dubbu saada xaadoshi maati.

Godo'le godo'lete yaa mayyaate godo'lete yineemmorichi hiittoorichooti godo'le godo'linannihu korkaatu mayiraati godo'le godo'la hasiissuhu korkaatu mayiraati horoseno maati